Enyamaishwa gyete ekicuncu eyemereire omu kishaka oba omu eishwa. Eki kicuncu kiine ebyoya nyamwingi omu maraka gakyo n'omukira muraingwa. Enyima y'eki kinyamaishwa hariyo emiti.

Omushaho ojwaire emyenda ya bururu akwaitse akacupa omu ngaro ze n'emikono ye ebiri. Akwaitse aine ebi arimu naagyezaho kwetegyereza. Omu maisho ge hariyo ebintu ebiri omu rangi ya mutare.

Omushaija ajwaire emyenda erikwiragura ayebembeire abeesharingi nyamwingi aine ebipande biine ebendera ziri omu mabara nkaga kinyaatsi hamwe na mutare eseeri yaaba bantu hariyo ebyombeko byekika kya kalina.

Ekyombeko ky'amaani munonga ryete eiramizo ry'abaikiririza omuri Kristo nk'abakaturiki nangwa n'abakristaayo riri omu mabara ga kigaju kandi riri omu kishusha kya Karina. Ririraine ekyombeko hariho emiti nangwa n'ekinyaatsi kingi.

Ekyenyanja ekikwaitse kiine amabara aga kinekye hamwe na kikara kikwasize ahansi. Ahansi hakwaitse hariho ehuuzi, ekwaitse eri omu rangi ya kinekye. Hariho n'eirobo eriine akakwatiso akari omu rangi ya kigaju.

Omuntu akwaitse ekimera kyete rukaka hamwe nana omutsyo ariyo naagyezaho kukishatura, eki kishaka kiri omu mabara oba omu rangi ya kinyaatsi ekikwataire aha kibaho ekiri omu rangi ya kigaju

Abantu babiri bakwaitse bari omu bwato bwabo oburi aha rubaju rw'enyanja oba omu mugyera kandi aba bantu bajwaire busha. Omwe Omuri bo akwaitse ekiti kiraingwa ariyo naakishoka omu nyanja. Nseeri oba omu mbaju y'egi nyanja oba omugyera hakwaitse harimu ebishaka nyamwingi oba emiti.

Omukazi oyeshembire ekitambaara aha mutwe ekiri omu mabara nk'aga kituku hamwe na kigaju aine obukomo omu mukono gwe gwa bumosho aheekire omwana ogwejegyereire omu mugongo gwe. Ogwo mukazi akwaitse arimu naakora ateekami omu musiri.

Omuntu ajwire eby'okusiibamu ariyo naateera amatafaari, ogu muntu ariyo naatereeza itaka eri yaaheza kuta omu katiba, seeri ye y'omukono gwa buryo hariyo ekidomora kiri omu rangi ya kinyaatsi hamwe n'amatafaari

Ekinyonyi ekiri omu kyeshusha ky'embaata kyemereire aha eiguru ya enyanja, eki ekinyonyi nikyiragura oba kiri omu mabara ga kikara nseeri yakyo n'amaizi goona kandi n'obwire bw'omwazyo munonga.

Akabungo kahango munonga kariho emiti nyamwingi hamwe n'ebihanga ebiriho emiti eri omu rangi ya kinyaatsi hamwe n'obundi bubungo buriho emiti niyo emwe